Salo n za jɛma duu gbuni shɛba tam zuɣusaa ka shɛba bɛ tiŋa jɛma duu ŋɔ nyɛla zaɣi taŋkpaɣu laasabu lɔra diba ayi za tiŋa ka salo za di gbuni paɣa za loori ŋɔ yiŋga gbuni ka pa sari piɛlli doo za o yɛanga ka pili zupili zɛyu so gba zaŋ anfooni yaarigu kpa na.

Jama shee salo n chana shɛba yɛ niɛn piɛla ka niŋ nangbanpɔbirisi ka niriba n yɛ niɛn sabila ka yina viɛnyɛla jama shee duu kpili zaɣa sabinli za bi sunsuuni jiŋa gba za n zaya n ti pahi sagbana.

Gbanpiɛla niriba ata n ʒi dɔɣu zuɣu tihi za bi tooni na ka yiya gba bɛni din bi yina viɛnyɛla wɔbiri gba za kɔbɛɣu gbuni gbanpiɛla ŋɔ niriba ayi pili la wɔluri ka ninvuɣu yino pili kapu ka yɛ liiga piɛlli.

Niraba ata n ʒɛya yino pilila zipiligu ka niraba ayi bi pili bi gbubi tahapona ayi bi nuuni bi ʒɛla ko biɛɣu gbuni ti maha ʒɛya kpakpa tihi n ti pahi kodu tihi

Salo n yiri na matuuka yiɣirigu puuni paɣa yɛ niɛn sabila ka yɛ kootu sabinli ka niŋ nangbanpɔbirigu o zaŋ o nudirigu bɔɣu n gahiri na bia gba yɛ kootu sabinli ka gbubi beebi bila o nudirigu bɔɣu ni ka nyili o nyina.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

Fukumsi buɣubahi n niŋdi waya n zaani bɛ tiŋ tarisi bɛ tam zuɣusaa ka gbibi waya nima ŋɔ loori piɛlli za tiŋa bɛ zaŋ bɛ nuhi n gbibi gbibi waya ŋɔ zuɣusaa.

Gamo shee loori kara n ti pahi loori bihi palli yaɣali ka bi doya salo bɛ dinni tihi biɛni salo ŋɔ puuni so ʒi kpaŋ na ka yɛ liiga ʒiɛ o bobla bobgi din nyɛ zaɣ tankpaɣu o zuɣu ni

Fukumsi buɣubahi nima ata n zaya bɛ matuuka chendisi za bɛ luɣuli zuɣu yinga nyɛla zaɣa piɛlli ka yinga nyɛ zaɣa tankpaɣu ka bi yina venyela niriba ayi ye gɔɣa din kotomsi nyɛ zaɣa yini ka niŋ nangban pobrisi yino gbibi nuchebaŋa o nuuni yino ye gɔɣali din gabsi gabsi ka gbibi marafa.

Gbaŋ sabili paɣaba ni gbaŋ piɛli paɣaba ti pahi gbaŋ piɛli dabba bi ye la dimaŋ nɛma dini gabisi gabisi niriba anahi zi bi tooni ka shɛba za zuɣusaa gbaŋ piɛlla niriba ayi mbɛ sunsuuni ziya ka gbaŋ sabila niriba ayi bɛ bi luɣa ni.

Tuun tumdiba n gbubi bi tuma ni nɛma n tumida bi pili la zupiligu piɛlla ka bi pa yiɛ gɔɣi dozima kuri wɔɣila za bi yɛanga na ka bi tuma ni nɛma gba pam do bi nyɛanga n ti pahi kuriti.